Doo nyɛla ŋun waɣa ʒɛya ka yɛ chinchin liiga ka shɛli nyɛ zaɣ dozim gbunni ka o gbubi baaji ʒiɛ namda ʒiɛ ka bi zaŋ kolba nim piɛpiɛ n niŋ dinni n zaŋ zali o sani

nɛma nyɛla bin laɣim zali kpe ka di be piɛri ni ni bɔɣatinima ni ka di zaɣ'tankpaɣu zaɣ'ʒee zaɣ'dozim zaɣ'vakahigu ka binkpula panpa di zuɣusaa ka bin waɣiŋli zaya ka nye ŋmani ka shɛli nye zaɣ'kpulli tiŋ maa niŋla zaɣ'sabinli

Salo nyɛla ban ʒi dui ŋo puuni ka paɣa ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli zuɣusaa zaɣ piɛlli gbunni ka bi zaŋ pipa piɛlli tabilili ka o gbubi pɛn sabiri namba nimpari di zuɣu ka ban ʒiya maa ŋmaligi lihiri oka zuɣusaa maa bi bonboli ka zaŋ laati piɛla niŋ zuɣusaa

Gbampiɛlli nyɛla ŋun ʒi bihi sunsuuni ka bɛ nyɛ zaɣ' sabila ka bɛ zaŋ bilaabɔdi sabinli zali bɛ nyaaŋa ka sabi nambanima tabili di zuɣu ka shɛba za soli ni ka lihiri ba na ka o ye liiga ʒee ka pili zupiligu ka o ninni niŋ zaɣ' sabinli

Dabba ata nyɛla bin ʒɛ kom ni kom maa nyɛla zaɣ biɛɣu bi gbubila pai dibaayi bi nuuni ka tihi piɛ n giliba zaɣ waɣala zaɣ jihi ka di niŋ zaɣ vakaɣali yino yɛla liiga dozim ka di nyingoli ni niŋ liiga sabinli

Barinima nyɛla ban do ashipti ŋɔ ni Ninkurigu biɛni ka ye liiga piɛlli ka o zuɣu niŋ zaɣa piɛlli ka bɛ zaŋ pilasita tabili o nua ka bɛ zaŋ koma yili yili zuɣusaa bɛ takoriti maa nyɛla gilaasi bɛ goriti maa nyɛla zaɣa sabinli zaɣa tankpaɣu.